Hayssan issi dunguza bittida misile gaamo miyeeenne toga banderi iza miyan diizay meettees izaape garsala issi adde poddo dendishenne malanxirigetidi ha axillishe diiza meetees.

hayssa nuni beyshiumekko xelishe nuusse geettizay asigikko issi keehi akkiza uhyada woga maayo qul7isiya dubbuza maayida cora asi issi maala oyqqidi hemetishe weyettes

hayssa nuuni beeshi hon ko txeelishin shisohon keehi cura asi issipfe uttizayzi beettees izikka sintaara kaaleti diggiza asi deaba manatees ayshirekko lo7ti tishooti seelishe beettees

hayssa nunne beeshin woykko xeellishinossi beetizaa cuuranne kee gita gasta attuma asi beetis ishikka muddukko maay7di kushen issi toora oyqqidi gaabe maayidas

hayssani sinta baggala heedzdzu asati ishi mancine naa7u attuma nayti isipe yaasi minde uttisa giti zo7o maay7o maay7de izookkonka dumma dumma beragisa neettes

Issi aysuze geetettida makinappe wuy bagkara maalan eqqiza macanne attuma meekko kita asi beettis aysuzeppeka sintara himittinne maabalate shuufi hawissan qonci beettes.

issi keetta cuha yilagananti ishipi utipi keetta giddon diishin ishi addi sintaara eqqiti dherabesa bella zempidi iza tamarsifi beet

Hayssan muussi meettiza dummadumma maalo dummadumma qummooykko merara diiza maalda asi hayssan beettes izikka ba qooren awoda xaaquthida attumasi dees.

Hayssanonni xeelishe nusse beethiza si aaho keti guyera rurketi beethchis izikka tamar nayti tamareso gidishin iza sintadiza aaho debban cura asi uttis.

hayssa nuunni yushi woykoo siishi dizayxura asi edi bukkishi issi dere bolla sa7an maatan oppizanni isa sintanka nam7u a tuma asi eqqini zanqilla hoqxe

hayssanni gammo zoone giddoni dumma dumma sohoppe yiida di7oynne haathi bukkida iri issi maata keththi wullidi asa nayti kareen uttidayssa keehippe michees

Hayssa nooni biishe issi madarata bolla uppidegokko dure didida nam'u nayti beettosana issi macarame issatu maade durishin iza wiyen masaare kaay fidene.

Issi aaho dembinnikko dere meyasada sohonni cora asi dere bolla agaafa oyqidi mintan qandi didiisa cora asi hayssa nuuss beettishe deete.

hayssa nuussi beettiza nam7u asati harasa tilli diise beetis issi macanayakka ba duuna masqe qachada kushen biido oyqizanne iza sintanikka issi keye lo7ida cilillo maati woykko ciishi hayssa nuusi des

hayssani keehi coranne keehi lo'i uttida maca asati woykko aayti issi sohoni uttidi haasayishe woykko toobishe giyanne iza minyenka pootoy xoqa dees.

Cora asi issipe shiiqidi uttidi haasayeli dumma dumma yohonne woykko ooshi diikkokka birshana dandayes hayssanekka dumma qofara uttida cora gita hunna ke lo7ida asi hayssan beettes.

Issi issizo asanayti haasayidi guyechi gaba shinassi okko yoowa issu kuta gattanas coranayta shi shidi haasayana wuikko topuna koyis hayssanka beettizay izaakko

Dumma dumma eqotati dumma dumma ogetun woligarssan ootid diyoga oosanchatuura Haasayinne tobbiyiyo wodeti doosona haysankka diza asati oosancha woykko kawo oosancha melati beettuza

hayssa nunni beyshe wekko xeelefe diisa issi adde kushuni zo7o bide oy gidi saate kabutta wottidi haaxeellidi haasayydi diisa bitanssi huqe bo7akko

hayssani issi addalashani cora asi isipe beetes izikka gootta shudabe maayidi qoorinka dunguzafeykko dumma dumma ze7o merara gediza pooda xaaxidi hoophun saro bala qobe woottiza cora asi haysandeso

hayssa nuni beishe woykko xeellishe diiza misile bolla issi addey suufe karetamayde ayfen manasedo bottiza isaachan issi adde wuttizagawu issi kushe beettes

hayssa nuni beyshe woyikko xelishe nus beettiza dumma dumma mitati doossona izikka haytala diizaane qash keehi moni uttida mitti adussan zin7edi beettes iza bollakka asi himettanakka dandayes

qeere nayti ba wolqappe darida uoso oohthiyoge ha7i mukawotitanka likke gidenna hayssa minni beeshe issi diida tishshooti xeelli shekeyi iminchida issi maya bija totalera haatta zuuqon ba7ada dawus

hayssan nuni be'eshe woykko xeelishey diiza soohoy keehi lo'eis issi dhoqa sohoppe dugo wodhe gidida haatti weykko soossoinne qass iza matappe cillilo maatilemiti nussi keehi lo'o

Hayssa nuni beeshe woykko xeellishe diizaa asi hoykko issi keetta asi issi bolla uttizi nayti maca nayti awtomadaytinne aawi aa7ira issi malamaayo maayidi pooto deenniza hayssan diizi qonci beettis

hayssan nuni beyshe woykko xeelishe beetizay aaze gikon issi demba woyekko oge bollani maca nayt gurde maydi sharbe gulatidi ha xeelidi maaran eqqizay

hayssa neeni mushe wekko seelishe ba keehi izza michuday azizebikko issi bitaniy koxe oykidi wolqi wori dooge pokkidi issi adde gede yerishe deesse izikka keehi ochees

hayssa nunne beeshe nuussi beettizazigikko ishi woka worqatamakko baanar gietettisi ingilizatundeeshethida booththa warqata bollane issi arbabice morezota qoncizatanne issi adde beettes

Hayssa nuni beisha moykko xeelishe nuussi beettiza misili bolla issi shuchchappe moosettiza issi aldey ichidi pude toho dentidi issi koase milatizayqqa bochish diizaabeetes.

hayssa nuni biishomekko xeelishe nu siyetiza oyddu asati haatha bollara issi jalba geetettida biissan yaannehanne biishumekko seeretishe izikka ha xeelli uttosona

hansa moonin beeshe woykko yaddishimusi isshi mela7ononya kiisen kushe meddeda isshi bayndeza bootta woyqada qugo wettiza iza borsa baaza dere bolla ekkizaara beetkawsu hazsanko

Issi sohonni oydu asati eqqidi haatta xeellishinne issi adde ha xeelishe dizaageetes iza minyenikka issi melidammitti keehi cura gidiza maatikka dees.

Hayssa noni deishi woekko xelishi nuussi leetisey dumma dumma maayoy dumma dumma qommolenne meeran maaran uttizi baygecho sofodees iza bollanka maabateko ishi deete.

Hayssanunni beeshin oykko xelishin hattape gaphikidi hayssan beetiza nam7u habalashu asananchu bolla daro qohoa gattana dandeyesanne hayssan beetizaagi haandi utti achchibeettes.

hayssan issi indda keehi gortidaara jabana medhdhishshin woykko gigissishen izakka keehi miicheda issi keetta geddon geettaza qonje

Hayssan nussi beettiza misile bolla issi geela7o nayiya kushen koxe oyqqada wogga dunguza pooxa mayada huphe qobe wottizanne huphe yeddiza nayiya betawus.

hayssa nuusi bettiza mishaza bolla numiy lechiti shooti xeelega wode issi addey sufe maayidin aasay gidiza izi hayssa nuussi qonci di weettes iza sintonka issi mayfedis

Hayssanni taanni deesha muko xeela heddisa mam7o asati kare geettan iti anjatiji hayssa i dizaanita olida habasha biiretida bodo sooni miissi qoncisies

ha7i mata wuddi ishra7eelandi iran geetettita nam7u katamati karbetaageti isshooshuwara oletis izakanusi oddo issi soohe dizaage habasha geetettida odo geethtise mursi

hayssa nunni beyshin issi yalaga naay michidi achcha bisidi supemaaydi kushe xaase eqqitaabe beettees izikka hachchi kammu saaten asara gay tarbizaykko qoncid beettees

hayssa nuni be7ishe woykko xeelishe diza issi odo gattiya gutari habasha geetettizay asa naytusi dumma dumma wode hanida odo gattide diza haysanka issi odo gattis.

hayssa nunni be'ishi woykko xelishe nusi beettizasi bicaaranne salo malara diza woykko gonco bilatida misila gollanikka abarato doonan heedzdzu pidalyen xaafates izikka ipidi giizee

hayssa nuni beeyishin woyikko xeelishe diiza inmilzatho xuufiy issi bootta bolla zo'o qalamera xaafeti ittizaage hayssa nuusse qoncchidi beettees izikka nababeti yosaateyane qiwura giize

Hayssa duuni beeshe woykko seelishe muusi beettiza dubbadiimma qubati woykko kattati hayssa boosona ize bollakka bayzettiza aygagidi daafetti wutida abaarato boossa xuufin beldis

hayssa duudi meeshewekko xeeleshi muusi eytiza moda zeelikko nam7o addeti lo7iza maay7o maayidi issu qawoote isso metizeenaagitu sintan cora mawti des

ha7i wodyan yalaga nayti dumma dumma sooshal miide keetetti zaageta godhettidi sooninne karin diiza nayti uda beddana dandayes hayssanka paydon cora gidiza sooshal miide qonci uttisikko

Hayssa nuni beeshi woykko xelishenusi beettiza misili bolla inmilizatoora xaabeti uttizaaga meli salo melanne zo'okko izikka nam'u bootancachinne kilaksiker diza xuufedees

Issih yohoy nubitan hanikko he yoha dere asa sisanas woykko odo gatanas duma duma odo gatiya asati haysan betosona izikka hasayanasi xuffe bola bettes.

Haysha nooni meshi woykko xueelishe beetizay aasedeikko issi keettani nam'o baggara uttiza poolisetinne onkko mutadarati issi adde isa tamarsife woykko yootishe diisay beetees.

Hayssa nuunni beeshe mikko seelishin karbita asati sipe maalara deqqizanne iza sintanka nam7o asati uttizanne iza sintan qasseka nam7u sish diisay mettesko

Hayssa nunni beeshe issi maadaweykko issi yabara oyqqidi uttiza keehi lo7i uttida machanne attumasa sintani issi keehi lo7ida xarbesa bolla keehi lo7ida ciishi hayssan beete.

hayssa nuni beyarshe woykko xeellasho diizay az widikko issi daro oosoy ooseti hiddizosso hoyi heedzdzu woykko oyddu asi ekisi ha xeelli shin bizosintadiza issi nam7u addesi qobe wotiza izi hayssabete hesiqo

hayssa tani loteda ilide woode issi sofoy keeshi cora gidida maabirati shuwo biratappe oosethi daaga shiiqi uddisikko hayssape demmidi dumma dumma soho maabiratey biizaweekko shaattidasoo bessees

Hayssani maaburati maorathidaga giigiss digdida darancha nam7u asati hayssani dumma dumma ooso maayo maaridi qobe woothidi issi saatine giddo duudi xeelli digdizay hayssande.

hayssan nuni beyishi woykko xeelishe dizay aase giikko keehilunitish ootti xeeli wode keehio iza miishi beettis izikka lilo maatinne ogedona diiza melamitti hayssan doysi qonceko

Hayssa nuni beishe woykko xeelishe musi beetisay azubikko ishi keeththa giddoni maabarati shube codi woykko dumma dumma ogera yaanne ha liizay beetishe woykko qoncishe doofees.

Hayssa nunne biishu ekko xeedishi musi beethiza qeeri nayti sawunitidi isissoyra xaafidinne nababidi disa izaachchaga issi foo7olekko muagate doppe beettii

haysantani beeshe woykko xeellishe faydoy keehi erethibinda coda dubbudumma qommu maashiney haysa jeezjokka maarara woykko salfera ekkisa maashine maabaratin oothtiza maashinekko

hayssan diza biitti oorata biitti tta izikka taaniti shootada leele wode hotele kittannatissi ayssi giikko do7izo mombararanne qarabezaara diishi iza sintanikka telefizshinne hayssan mettisikko

Hasha bollani asa nayti miyobaaweykko maaye ba sxayli daro maytootes didoshiynne ishishi keehi diccida dirjeteti asa nayta maaddishe beettes.

Hayssani issi addi karetta bushisa ba7idi kareta sure giddidi jinse kowote maayidi issi moobaale silki kushin oygidi miiciddi diiza asi hayssa beette

haysane xora asa issife ishshissohot moossana giiti yida isi beetteese giiza izikka pootho dendana giizi maalara issi wasaqata sindaade eqqisi haa xeellishe duesses

Hayssan nuuni be'ishin woykko xeelishin issi adde manxire wothidi asasi hasayishe dizayssa izi suufe mayizi makirapoone kushen oykidaga miyan tophiya bandiray eqqizay beetees.

asanaynti daragale isshoo issoha te kantana gihi iisippe oorkisdi issoo ishoora belatioode beettees hashanikka amaaretu saafettiday dubba obera issoo ishoora da7eteza diiza geeshte

Haysan taane be'asha weykko xeelashe dizey aazerikko issi adde siemi dumma dumma miisha bayzi sheenne qasseka iza sintan bida jarkanera nam7u zayde diizaare phonce.

Hayssa nuni bayishi weykko musi beettizay ayzegikko asamayti giya bolla zal7ishenne bayzishe diizi weykko issi wuru bayzi makidi immanas koshshida erisefet diiza woreqati hayssan des.

Hayssa nuussi beettiza nuusile bolla issi adde giddon uttidashin iza muyen toopphe baandirinne hara qass issi karetha baandiri beettees iza giddon issi adde ittizi suufe maaysqo.

hayssa nuni beshi yoykko xeelishenuusi beettiza ishikiti kata myooketakko izaanekka as beettida shin kareda laastiqe oynge dumma dumma mara diizenne so giddon qas oddubinne laaqun qudure beettees

hayssa nunni beshe wiikko xelishe beetise haase beekko is malasofi maayida asi issi baggara uttizanni biye baggara qassi hiussu asati iza uddishe meefu haasashu deottes

hayssa nunni beeshewekko zaallishi nuus bettizay cora asi isupfe urtido keetti qumma hookko kataketa iza qarenka na yunayti otizaageti beettosana

Hayssan tani xellishshe taass beetizey aaze gikko issi qumma woykko kataketa izas tanikka qoqore saaneranne xaraphpheezi beetees soo gelishshe diiza maginkka hayssana

Hayssa noonni beshoweykko seelife beettiza keetti qurse hoykko asi guura tukke maana uyana giizi aneda gode keehe do'iza waynkko katta kattiza immiza keettako

hayssa nooni beshi weykko xelishenosi beettizay azeeygikko keehi o7ida ajarashani ishi mala maayo maayda pooliseti beettosuna izafe kuuyeerakka ash baynna mela u7ede beettis

Hayssa nunni beeshin woykko xeelishin beetizay aasidiikko issi keehi du7iza geetta izikka fooqi geettakko izanu yeedi dubma dumma maati dinishin issi adde kaanti shidettees.

Haysa nuni xeelishi woykko be'ishe diiza shaafa aaho keeththa giddon dumma dumma karetha mumboli gootta qallabe simme komputeri maarar diissaage mettese hayssanoon woti xeelioli kee lo7iza keettaqo.

Hayssa nonni biishe weykko xillishe nuusi biittiza woggawoykko ki aho gidenne dhoqu udida paydon cora xeqaratida pooqekitta sintara issi kaame diisaaza issi maqeza biishedee.

Hayssa nuunni biyashe woykko xeellashe nuusi beetiza yaazegeekko buron keedhetti didiisa keetta bolla melameti hude ekiza ga xeelidi ogedoona ekida asikka faydon keehi coura bizidi quncees

hayssa huuni meishe nuusibeettiza keehi cola ginsa pooqe maalala de7es iza giddonka mintinne ogeekka bessida shin heyssu asati hayssa giddon eqqidos

hayssa nunni beeshe woykko xeelishe nuusi beettiza woga keeththa sinthani kareththanne booththa malatiza makin meetes iza yuushunikka asi coori isipe iqidi yaane hanne hemtishe diizay hayssa dees

hayssan nuni beyishe woykko xeelashe diizay asi diekko cora asafin dumosana biizi ishi hospitaale gelidanne harganchi weykko sayta asi hayssan echu algi hayssan cuuri beettees

Hayssan tanne xeelishe hoykko hishe diiza miishi isi oydenne he awudeykka kareta meladizanne issi zoo meladiza darabesi haysse mou sibeetees.

Hayssa nuni beshe weykko ti shi7ooti xeelishe nusi beeththiza dam7u waggara diida orkoro keeththi beettes izaku giddora diida adussa oge bolla maaburate xompishe woykko kooishi deettis.

haysannanni beeshuekko felishiyo diisa ishchi aahonne alusa gidida asanachi iisip uttuti toppiyo soho keehe lo7isinne cura oydera beettishe ditees

Issi keehi lo'ida keetti nam'u baggara issi mala gidizanne iza giddonikka dumma dumma ciishshinne maati toketi bokki bicci ochudosooy hayssa nuussi keehi lo'isaage beettes

issi keettasi sinti beettenna shin zokko beykko guye baggay beettis iza miyenka issi xiida geetetti da mitay dicjidi beettis izapfe guyera meera maatinne oge diishe haysan qonci dees

Daro wode issi issi katamathin sa7ay qammida wode mabiraate poouo immees he wode keyidi pooto denddida naytussi keehi louiza hayssika sa7ay qamma gidiza qoncce

hayssa nunni beyshin heekko xeelishe beettiza keettay kidey hi xoqa izasikka galio sohoane diize salo merara ne qash amarato doonan xaabeti uttida xuufeykka hayssan cooyi beettes

issi keehi akki uttida sohoni cora nayti dumma dumma maayo maayidi giddon toppo bandaya oyqidi madiraki bolla diiza iza booti dinti shinne kuru xoqu oottiza meeti betes hayissan

hayssa nuusi beettisisa keeththis keehi lo7esqo iza giddonekka toopphe bandonne soofe oydi beettis izafe ishi bollarakka maagate keehi foo7o immish i deettes

Hadytani muni beeshi wekko musibeeti zaakeeti adaketti dikko fayateta wekko hospitaalekko issi nam7u naynti sintara uti zaabetu sintan issi bitanee yiidee bana shakidaba odishe weykko izaara haasaye hides

Hayssan musi bitizay azegikko ishike ta giddooni mita oddi ekki zooga bolla cora keeti ditanne orde asi hayssan ootes issife haasayeshinne tobishe deet

Asa nayti sayto wode fatanas dhale ke'ippe koshshisi izakka nun dimma dumma kawo ketas benne issi asi bayziza sooppe demmana dandayettes hayssannikka mikael geetettisa issi adde keettan beettees

Ayssa nunne beeshi woykko xeelishe muusi beettizay azeegikko maarara maarara hiedzu dhekan uttiza qale beyzichu keethtchinne xalee hasohon kartoonen uttizaage qonjide nuusi beettesikko.

Hayssamenne beeshooyykko xeelishe diizay azigo xura oosokkikka asati issi asi miitan ichizaaga beeshooykko oychidi diiza asi hayssane.

Hayssa nuuni beeshe oykko delishe moosebeetizey azeegikko hospitale gelessanassi shammi ehido oorata hoykko meere bootta gidido hiidin hayssan haydunxura gijjudeetti.

Hayssa nunne beyishe weyekko xeelishe diizay azazigikko ishi alussa darabese bolla ushshi diizanne qasseka daaboy diizaa nam7unkko heeszdzu asati isipe shaakki diizay hayssa beettis

Hayssa nuni beesh weykko seelishe dija nam'u asati issi kiitta kaden onqidi biirenne walaqata oyqqidi asasi tikkete geetetiza mish shakisidi imin deeza hayssa nus qoonxisidi ha misile bessidi deessikko

Hayssa nuni beyshe woykko xeelishe musi beettiza asi keehi mushetes ijikka haattaku woykko tukke uyijenne katanidi ugi duunan uttida keehi cima assidees.

Hayssan tani be7ishe taasi biittiza issi adde botta gawane maaydi qoorenka malale wottidi manastire aypin woottidinne kushen issi miisha oyqisade beede.

Hayssa nuusi beettiza daabboy minci uttisikko iza bollaka keeh gidanne boncho gidida doktoreti oykko aakimeti dabbo mashan qanxidi diizayss sohoni hayssa nuussi qoncidi beettosonna.

Hayssan nuni beeshe woykko xeellishe beettiza misila bolla nam'u nayti gita giddi utta asi issi kare biitappe yiida nayita tukke uyishenne haasayisishe dees.

Hayssa nuuni be7ishe woykko xeelishe dizay aaze giikko issi kiita achaani issi addey duge guppishenne iza miyyen eqqida issi miitika hayssa nuusi qoncci beettees.

hayssa nuni beyshe weykko xeelishe nuusi dizay woykko betizayi aze gikko issi keehi dhoqu giiza sohon kuha gidizanne dumma dumma soho dumma malara diza makina haatta ushshido soy des

hayssa naani behesho oykko xeelless beettizay azudikko issi sohoppe xoqu gida soho mithanakko biratan oossachida miishi hayssan wursi qomu chini beettizay asa netusi go7a indes

Hayssa duni beeshi weykko xelishe diisa keettasi dumma dumma soo7e beettesii izikka keei adussanne yuusho yuuyida soo7e bettesii izo bollaka issi shalu banamalisa maayoe xaasetutes

Hayssantaani biishin keehi ordenne bootamerala diisa tuge paaydoon corie beekes iza giddorakka dhumoosana yiza macanne attuma kawo oosanchani giddon himettishe diisa qonqisees

Hayssa nuni be'shin woykko xeelishin issi dumma dumma asa oonatettanne ogiya qoncisiya asa naytu oonatetta qoncisiya sohon be keetta penggen eqqida cora asatinne isshi bitane beettees.

hayssa nunni beya shewakko xeelleso diiza isekiti gorda beetes iza pengeneka suqara diiza mitti salinne maabrateshobe hayssanuussi qunci beekesikko

hayssan nunni beyishin woyko xeelishe beetizayn haanuhisse ootara qelizo wodi timurte keettamadis iza sintanikka cuura asi bishin issi addey hamatti she diizey hayssa deettes

heyssa nuni xelishinusi usikehi aaho gidida dammi beettes izaarakka kantidi biida issi asbaldebeekko ogebeettes iza bolla charko yaanna hanne qaato geetettidi issi bootta imoti beette

Hayssan taani beyeshe weykko xeelashe diizo dam7u baggara giza keettikka izi biitta weykko cire disishin iza bolla hurqure deenechidadamme shintara issi oolata keetti hayssan teedish beettees.

Hayssa nuni beesha oykko xeelishe diiza cora asappe guyera nam7u makinati beettusuna izappe guyerakka qasikka issi wogga mitinne izikka paydan cora gidissi qoolenka bulukko abala xaax uttida

hayssa naanni beishi hoykko xillishe yuuse biittiza misile bolla issi shuchchappekke ekididiiza goora ta giti beettis iza bollakka mitafetin qorqoron bettennamaykko biroo diis

Hayssa nun be isho woykko musi beettizay azibikko daro wode kaame si woykko makinasi binzile giise woykko laabti pacco wode hayssa miidi duuqanasi beettizay woykko go'a immizaso.

Hayssa nuni leeshefikko seelishe diija maca asati hisife akafanna feedha oyqqidi hissi issi aaweti qash pude xoqu ooththizinne ishi wogga woraqatan xaabisidi oyqiza asi haysenoosh beeththees

hayssa nuni beeshe giizay ulazi diikkokki higita wekko gaasta asaka zikka gashsara wulxidima giisa shurabi maaydi pushe mintiri soroti shebeette

hayssa nuni xeelishe woykko be7ishe diiza nam7u keettappe giddora isshi aaho oge woykko aspalte diisi izikka awa efey ogekkonne hayssa nuu si cooke qoppi wore eretinnaweykko quncibenna

hayssan nuni be7ishe woykko xeelishe diizoy aazee gikko issi timirte keettappe kare baggara diiza dirsa bollani amaraton xaafetidawi gammognan nunni haasayish hagaza nagesa tamara tamara ha7ikka tamara gish

Issi biitha asati xomoosanasi gaammo dere oykko arbamice yiida asi issippe maayeti hemetidenne qophe si mala hoykko bootta woottide phoorinka qassi issi woga qoncisida.

hayssa nuussi xeelishin beettiza mishili bolla issi keettayyo zokkoy beettees iza guyenekka xiidenne dumma dumma melana diiza miti hayssan beettes

haysan yuossi beettiza misile bella issi adde keehi ortidage kushin mayke oyqidi malasirowottidi madirefe bolla ha simmi deeliti haasayishe diiza beettees

Hayssa nuni beeshe woykko xedishenusi getiza nam7u asati issi asi woraqata kushen oyqqidi gawane woykko malaqetizidi as maayizo maay7o maay7ida iza minnen eqqedade kushe dentiz bettees

Hayssan taani loyththa tishi oota xeeliyo wode issi keeththa gidon de'iza maata gido gelidi nam'u nayti issi adde woncca kushen oyqqidi issi adde waraqata oyqqis.

hayssa miinni meshi oykko xelishe diiza isi akita sohoni keehe lo7isa xarabezinne dizameedika qass karetta onde miyenitooppe badir ekkizaabe beettishedeta

Hayssan nuni geeshe woykko xeelishe uttiza guydo nam7u machanne nam7uaadeti beetetes iza sintanika nam7u komputere diza qoncidi betesikko izi xeelishe.

hayssa ninni beeshe hoykko xeelishe beettiza issi timurte keetta gizeenna pirda keetta sintan cora asi eqqis ha pirda keettikka gaammo zuonan qucca geetettiza worada giddon beettida soukko hasohon

hayssani nam7u woykko hezdzdu asati shilo iza umbaa bolla uttisi honko iza muya moqidi kushe dentidi qaala gilshediza nam7u asati isse adde miyen gibshe

Hayssa ninne beshewikko saelleshe nuussi beetize azirebekko keehi yo'ida sofodi tooppe banderekka zeeze izaappe sinta baggara kareta xuqu giza humbare hayssa beetis

asa nayti daro wode issi dikkenna ooso oottizi issi iita soho beyttees hayssa nuuni be ishe diiza nam7u asati issi issi kushiera gatti sansarazan qashetidi qasho keetta biidi diizay hayssa nussi be ishe dees

hayssa nuuni delishoomekko piishe dizay azinikko nueera cura asi utizadi haasayeshe dishin issi addey sidaara wogga karetamame maanti kushen maao oyqqi haasayeshe diettes

hayssa nuni eelishe woykko bedhishe baara naagisi eqqida attuma asi beettis izikka gawan maaydi kushe pude soqu oottizanne iza sintan qiishi beettees

Hayssa nussi faydoon mutta biida bacanne attuma asati beettoosuna fizikka heeda biisherta nayganash ogeliza boora dentanas feeda oyqini pitishe diizaa hamishe le quuqhisse.

Hayssani issi heeran diiza asi issipe maayeti kihiide heera payatethanne geera geshshatetta naagos giidi feeqanne aqaafa kushuna aqqida macanne attuma asi hayssan piti yogissa hibeettes.

asa nayti harge weyqqena mala migo teqanasi ba heeda geesheteta naaganas kushis hayssa nuni beeshe diizee azinikko cora macanne attumasi beeqhanne akafa oyidi heeda geesheteta naamishidi

Hayssa nuni xeelishen muussi beetizay azey giikko shi heeran de'ida maci attumi ubbi isipikidi heera geshoteta naagana si ogi bolla feedhaykkidi ogi pittishey diiza ogissa.

hayyssa nuuni bee7ishe woykko zeelishe nuus beettiza cora asi hhera geeshtetea naagidi dee7izasyssi beetees izikka akaafanne peexa kushen oykkidi makalaketanne dmma dumma mayo mayida pooliseti hayssaan beettes

Hayn nuni beyisnhen woykko xelishe dayssi issi aho adarasha gidon assi banta osoba tobishenne hasayis dees ezappe guyera oydetika deyosona.

hayssa nuni geeshsha wekko xeelishe nus beetizay zigikko issi wogga labtopferanne komputerera issi adden di sinta diizani izikka manaxire wotidi hayttanka qas wogga karetta dirpoone wotide isi hayssa bete

Hayssan nuuni be'ishe woykko xeelishe dizay aaze giikko nam'u asata pootoy bolla kaqeti uttidaaga sinththan nam'u sufe maiyiza gitanne keehippe diza asati waraqata oyqqidi issoy issuwara sarotishe dizay hayssan betees.

hayssa ni muusi beettiza hiyissu asatuppe issimna giddo diezaada maci sufemayeda issi adde dheelada mucedanne haasaye daggiza heesso asi hayssa muusi beettees

Hayssan nuuni beuishe woykko xeelishe nuussi beettiza matawaqe woykko dereteetta wozziya nashal ayfe gizagey mata wode nu biitta asa nayta ubbaa keehippe koshizanne go7iza go7a

hayssa nuussi keehi qonci beettiza mishile azie gikko ishi komputereni dumma dumma cuubenne issi asa pootoy hayssa nuussi qonci beettiza beettishe deettes

Hayshan issi mala yuniforme maay7ida nayti payida kessan giizi hayshan uttizay deekkes iza sintanka issi addey orde koote maay7di malansile woottidi iza xieligi sintada uttizay dees.

Hayssa daani beashi taassi beethtizay yazigikko issi naya siyde bolla hasimmada adussa hooge yeddeda isse kushe gakkida shurada maayada halasay dagdiisa.

Hayssa nini leesheoykko xeelishi geetizay azi giekko ishi asha naasse keehi koshshida mata geede yeida oorageeta qoncisida payda mato digie getida miishi hayssa porto galla beekkees.

hayssa nussi beettiza mesile bolla nam7un tamare nayti dosana izapeka issi attuman naay komputere bochishinne macanaya komputer xeellishe hayssan nuna mesule qoncisa

ha7i wode nuni qoppi wode hayda mato woykko uunatetta elisida miisi asa nawuchu ubbas koshees tamare naytusi gaden uotdiya asadusi pharseka giyan bayzzanne shamiya asa ubba koshes giize qoincisidideossonako

hayssanni numeteppe nne nimetefe kabeera diiza hukko biitta sa7an diiza kawotetati hayssan sintaara utis beetto suna iza kinoonikka izaisa baandelu eqqizebetes

hayssa nuuni tisho otti xeeleshe diizaa cora asi beettis hayssan izafe gu7era mam7a asi diizaawe issi mishideya bootta afala waykkofooda hugera gaththa goozada beetta

Hayssa meeni beeshon wuikko selishi huusi geetisay azee gikko ishi yelaga na ti issi sohon uddisi kohase kaasa be7idibdisanne toppe baadaya sintara oyqida neyti beettees

hayssa nuuni maysho weykko xeelishe dizaa misile bolla isshi sopewekko siketape kili biidiweekko hemeti didiiza kaw7oosanchati issi maamayoekko dunguza maayidee

Issi keh faydoon cora gitissa azi oge kumidi himittishenne iza miyegiisa metikka beettes istafesentara diisa issi addi mayke oyqidi haasami haasaho diisa hemeees

hayssa nunni beeshewekko xeellishe diiza yohoy abagesigikko zal7eya gaettida yo7o qoncisi haasayishun izafe guyeda beetti asile muushi issi makini li7etta goydi duusaga qoncisees

hayssa nuni delishe hoykko de ishomusi beettiza issi keettane ki heggitha telebisione beettes iza giddonikka heedzdu asi bettidi hoykko haasayedi diizay qone

hayssa nuni xeelisheweekko musi leettizammakine ogi duonan diizaawe ayssuuse geetettis dara wode ikka miisayssisapfe harasa ifaanoos maaddiza weekko go7iza miisha

hayssan onni beeshe hoykko selishenosi beetizay azuudikko matawadi yiida pisiko yunibersiti eletida marcho silki nayti oottizi demmido miish suqudi betizipo

hayssa nuusi beettizay aaze giikko asa natusi qumaketoka keehi go7a immida huutti yeechara keehi coratidi hayssa beettiza izafe guyerakka mittinne maatikka hayssa nuusi qonc'e

hayssa nuni be'eshe woykko xeelishe nuuni beettiza dumma dumma kawo keta oosonchati hayishani dunguza maaydi maata kushen oyqisi asara haasayishi deetes

Hayssa nuni beeshe woykko peelishe muussibeettiza issi makina bolla toopphe bayndera oykkizanne issi mala shurawe maarida yelaga nayti makinau huphekki utti

Hayssa nuni pherlishe oykko he isho dizaa misile bolla cora asi issippe gebide issi keetta karin uttizay beettes ishikka keei azazilosona neeho diyenna agkena garda qoppi shedays.

hayssa tani xeele wode beettiza nam7o asati doosana isikka nu bite aysidii diisa kawa doktoriya abi aymedanne issi karebeitta asi hayssan dess

hayssa nuussi beettiza cora asati doosana izikka sintara dizayssi mach asiya izassi iminoy diigital matawpi iza ekkidibi shinde menti digissa miiya issi inyoda goos

hayssanni keehi le7idasohon cura asi eqqisi haasayisheoykko siswada toppishe beettes iza giddonka nam7o addesi karettasuf maayti izaara diissameti hayssan beettes

Hayssa nuuni beeshi woykko xeemmishe mursi beetiza ishi adden isi inda beettoos iza miyeelekka hayssi gidetiza dirigiti masaafa hizii minishenne iza miyen tooqo bandidara umborara beettees.

Hayssanne aysi geetettida dirgite keehi cora woykko faydon daro gibida yalaga nayta ooso oosethi sheenine iza giddonikka heedzdzo asati suga maayde issippe eqqi haasare shidettes

hayssan taanin beyshewekko seeydishi taathi bitizay ageenikko shipende duye diizawaara keehikeehi lo7ida asati mancine attumi nam7a na7one gidi himettishenne izafe deera issi addey barka yiishe deette

Hayssa nuuni be7ishin woykko xeellishin nuussi betiza dumma dumma dereppe yida asi hayssan beetesi hayssan diza kareta asi toophe giddon beettiza issi kilile asako izikka gambeela geetettidi xeesettida sohokko.

Hayssanni paydun keehi curagidida borsinne tamaranayti tamaranash maaddiya miishati keehi cuuratidi ha uttida cuura asa sinta beettise

Hayssani girgida bolla nam7u asatu silenne qasseka nam7u mutaweykko soho bandirinne dhisa matanikka nam7u asati addene hinde gejit ekisenne.

hayssa nuni beesho oykko xeelishe diisay azzudigko issisappe imatiyisaaga issi polisi sarotishi beettes iza ginka topu gandari kafete ittizay muyichi beettes

Hayssa nuni beeshe woykko xeedishenusi beettiza sohoni cora duma dumma mirara diiza maayo may7da poliseti hayssa nuni bettissinne iza miyenka suuta mayda issi addenne qass bandirikka miyedes

Hayssan nuussi beettizay aaze giikko issi gitanne louo ooso oottidaagasi nam7u addeti iza achan eqqidi wotro woykko waraqata immidi deuizay qonccidi hayssan beettees.

hayssa nuni beeshi woyko kko seelishe nussi beettizay aaziy ayzaz mekko ishi keeyi eqqi uthida suqu miida saatiminne qasseka ishe addi sintani xarabessa bolna maandirinne qubi uththizoydees

Issi maginaa giddon cuura qeerinaytinne wokka nayti ichisaappe harasa biishin magina giddo gelida issi maca tirafikeya hayssa nuussi beettos izakka wodhdheshedas.

Hayssa nuni deishe weykko xeelishe diisey azibikko ooso keetta oosanchati guya ekkiza shi issi adde toopphe bandira kisshi dimetta bolla diizenne yeqi didibiza nayti deettees.

haysantaanni be ashubikko xeellasha diizuy aaxi guppo issi keetti salomera qalamatettida keetta giddon issi maaran uttisa cora asi toppishe diisa geeltees

Ifi sohoone polisende qasseka dummadumma odo bollan makeera olqifi xeediya wekko isiisi oosota ootti asi hayssan disipe shiiqe uddifi haasa edibbese deehe

Haysan tani beyshe oykko xeelishe dumma dumma qommo katta ogi duonnan woykko giyan bayzi de deeranne iza giddonka yaa ha sumerti biiza maara monchizida woykko poolise hayssa noossi nan'i beettesa.

Hayssan tani be7ashe woykko dizay aaze giikko cora asay issi sohon haasayidi tobbidi de7iyoganne iza giddon issi indd gashe mayo mayada beetaws.

Hayssan nuni xeelishe woykko beish diiza issi bitaniye sintan paydon cora gidida mayke iza odo ekalasi diishenne iza sintan moobaale coonekka miittes.

Bine wode miniteen keehi eretizanne sintara kaalettida nuu litiyo ayssida saaliworq zaade geetettizanne abi aymede hayssa nuss beettiza misulen qonculi deossuna

Biitte giddon hanidinne hanana u deyaba haasayidi biiza hisshippe kawotetta eqotati hayssan hiddidi haasayi shiweekko tobishe beettes iza giddonka issi adde kamera oykko iza fooso denti she deettes

issi dunkane giddoni sinta maggara ke lo7isa oydu asiti uttido sona isa minyenka dizayssi agdey malanxida wottibeela shin haarati heedzszatikka malanxida wottiza

Issi kawo keeththane issi sheera wikko ooso adara imme wode xuube xaabeti uttizaaga nababidi kushe dentisidi qaala geelisishe wiikko caaqatishe diizunke nu biitte giddon keehi ereetis.

hayssa nuuni beyishe weykko xeelishi nuussi beettiza issi macaasiya manasxire wottada booto sufe maayada is sintanka makrofooni beettishinne kushe dintada haasayeda diiza iza beettowus

Hayssan taani beeshe taasi beetizay hasigikko haatti gammo nayta keeli qohidi iza fideizagan asatiyeekkishinne uttisi azazzani didissa hayssan diisa misile qhotdhis.

hayssa ni cora asi issi lam7a nayti yiigissidi bayi diidero miisha shammana giizi gizinne dummoosana yeizida dumma dumma maay7oninne qass malasira wottisa gita asi hayssan beettisha hideettes

hayssani issi biiron kare gordidi heedzdzu asati utun ishochara haateshinne iza sintanka gootta walaqatinne mombaale dees hizikka malanxibe ayfen wootida issi adde mille dees

hayssa noli beeshooykko seelishe nuosi beetisay aazirikko shaandeya maatin qasseka buron keexeti bida kiittay iza milyan dzeempi iqqiza attuma netinne issi addey maxaafan qibeettis

iisi issi heerani metogikko oykko diqota garsaniza meto iisip birshanassi asi giddon ootida woosanchefi ishshi geettan otiri haasaeshe oykko tobushe diizaasay hayssan dees ka

Hayssa nuuni beishi mikko seelishe nu sibeetiza cora kawo oosanjati bari qoolele poodaweekko issi dungusa pooxi izaaga yeggidi manaxido wottiza heedzdzu ayssi haasa beettes.

Issi deqota gidduni cora asi issi kutta qofa siyanasi woykko qoba shaakanas eqotay koydu saatyan cittan shiishshidi izaara haasayes hayssanikka issi keettan shiiqi uttida asi des

hayssa nuussi beettiza misile bolla gammo dere cima asi woga mayoo maay7idi qobe wottidi gaabe bollara woykko bullukko yeggidi kushen kote oykkida aawati deettes

Hayssa nuni beyshi moyykko xedishe nusi beettiza isseedikko asa naykusi dumma dumma go7a immana dandayzamin isi saappe harasowa dumma dumamisha kiittanassi maaddiza poosta keetta geetettizay hayssa nuussi qoncidi beettes.

Hayshan mussi biittiza mishile banna cora ashi issi keetta giddon eqqisi haasayishi beettise isshi naya sintare qada izaara haasayededi izaara hayshan keehi mussi do'asamee.

asa nayta dumma dumma soho efaanassinne wodeera gattanass maaddiza meeshatuppe issoy kaamekko hayssa nuussi beettiza adussa kaamee zo7o merara dessikko

hayssa nanni beeshi wekko seelifi dizay aasue giikko kadbiitta asati issi besappe halabesa baanashi eqqisanne bussa ba izi ogedoona diiza hayssi beetha

Hayssa nuni be'eshe woykko xeelishe muusibetizaaya ziegikko oyju asati maaran uttizaagethikka garshenaaka hidii uttisinne ha xeeli di diza mijidi biiza asati hayssan beeka.

hasani nuni beeishe woykko xeelishe wurssi beettiza,oyddu asati beettosen izafekka issi addey kare biitta asa kesiza woykko chayfnarazekka hayssana ishshippe ekkidi haasayidi diizay miishi deettees

Ha i yoodi asaanayti dumma dumbaso honnonne moso keettan tukke uyanadhayekko keehi fash genna hazanka issimeya tokke tige da diizaara qonca beettau sukoo.

Hayssa nuni biishe woykko xeelishe diiza karbiitta asati baagi borsa ba'idiweykko sintan issidanne xoqugi xeele wore kameli bolara diizay hayssa muusi qommici dibetizakko.

Hayssa nuusi beettiza misile bolla nam7u jitani yelaga nayti midi uyidenne dumma dumma maata minatiziga caat geetettiza asa naytu gazana bashshida yokokka hayssa go7eti diiza yelaga attuma nayti hayssa beesiko.

Hayssa nunne beshewykko sedishe beettiza asi keehi ufaytis ayssi gikko oosettida oosoy keehi ufaysin ufayti diwenko minci de diissa asi qonces.

hayssan nuni seelishe woykko qoppidi tishshi ootti beyize wode diza suufe hayssan haka danya ges itiyo telekko giizi amaratonne ingilisato duuna xaabeeth

Hayssan nam'u addeti issi mala mayo mayidi iza bollakka issi mala xuufe diza nam'u addet hayssan nuussi botoosona izappeka issi adde huphe keehi bo'akka izikka yelagashin.

hayssani keehi cora asi fashkana giisi hasa yidi dizameytinne toophenne as kare bitta asika hayssan beetes diisho sohikka keehi lo7izanne dumma dumma asi medhiro soohi deess.

Hayssani issi sohoni keehi lo7iza bolla baggara bo tagezza may7o mayda mancale attuma nayti hayssan pooto dendidi bettisay duusi qoncedi bettize keehi lo7essikko

Hayssa nunni beeshe woykko xillishenussi beetizay aazerikko taman melabitti eexishenne asho ba shin wotidi xiixi diiza asinne keehi maal7iza katamana naulishe diize beettes

Hayssa nuni beishe wekko selife nusi keehi duma duma qombu diiza weykko di uttiza buuzi beettise izikka kaybenna boon qayenne maata mela diizekko.

Hayssa nuuni beyshinekko xeelishe beettizay aazebekko ishikeehi lo'i uttida addabaabaye gidida albamicen beettiza sohooni oydeera qarabizaaranne hoommorara beettishe issi addekka eqqi xeellifedee.

Hayssan paani beashan ikko ixeelishi matizay azeegikko isi biitta giddon cuna zelaga mayti issotshadakka ishenne ishi addey sintaa jidaabe keehi duppidi xoqufe beetti shebeti.

hayssa nuni musuweykko seelife nuusidettiza ojju nayti doosan istafeka giddon yiida ishi adde tiktokeriya tammu beetettiza ishi heedzhu naytura deesi hayssanqo

Haysa nussi beetizayi azirekko isshi wora iddumoykko mitti bileida beetiza sohoni issi adde nanay tangarchi eqqizanne toppu badara maayizi haaxey didizay manazire wooti tizikko.

Isse keehi akkida dembani issisappe yiida cuuranayti bootta shurabe maaydi hayssan dizaageti qoncibe tessikko izikka keeshilo isay hayssadesi.

hayssa nouni beshubikko xeelishi diizay azubikko issi qurdon dagichi utida keetta pengeera issi nayya dunmusa maayo maayeda kaasetta caammu moottada huphe duge yeddada wokkada xeellaydenne minceeda diisa iha yuuttaa

Hayssa nuli beeshe wokko seelishe duussibettiza soomme doossatuppe heedza gidiza geeti duosuna iza giddonka heedzdzu marati wekko miizati kare ta benara dees.

hayssa nuni meeshi woykko xeelishe nuussi geettiza issinay bootta shurabe kushe gakki zaaga maayedi iza sintanka issi ciisha minti beettishinne salo geetti shideti

hayssa nuni beyishe beyishe woykko xeelishe diza nayti dichitale matawuqe kessanaassi issi issi koshshi dabata imini diizanne eqqidi iza xeeli dia diidanayti hayssa nuusi quncidi beettis iza sintanka komputerey des

Haysanmi taami biyashe diiza wancanayntinne attuma menti nam7u salppe mendhefi issintimefeki taami digitan matooge keessamanezi maara naam7idi ekkida isa haysan bessi didees.

Hayssan tann beyashe woykko xeelashi diizey azubikko na7unayti dooro doorisidinne issi ba iza oygen utudi dharabise bolla zimpida si izin tagga nam7uasi dees

Haysaney asi komputere oykqidi asara dijjita motooqe kessanas s giizi ne doosoy asa kiitta woykko ishi la'izaso gidana dishin wogga mittay wokko didine zaafe dizo sohon otisi beettessikko.

Hayssaninne beyshamekko xeelishe diisay azi gikko dura asati ootana churanne gitana juura issife issi mita biddonni edi haasayshinne issi bitane siydi geeshe ate.

hayssa luussi beetiza mishile bolla issi naay digitanumatoode keshiabe mita giddon uttizanne nayti maarara diqqizanne gaysta masika sintara ekkisa geesi beettosan

Tamara nayti gootta naytetappe doommidi soo asaara diccidi tamerte loychidi nabaganamuykko dannana kosses hayssanka diiza ishshi naya nambagade diishaara hayssa nusi qonca beettawus.

haysani kihin cora gidida asi beettes iza giddonka issi bitane qobu wottidi uttidi issi adde uttidi disho ba xeelidi keeh mishetiya hantan ta issi haan bettes

toopphiyan diiza yalaga nayti keehippe toho kowaase siqes hayshanikka ka7idi xoni simmida issi cita nayti keehi ufaytidinne miicidi issi saani eqqizi guppidi diiza nayti dees

Nubettan yalaganayti mekko attumanayti toho kowaassenne kushe kowaasse keesi doosis hayshanikka mam7ulayti dhissi kowaasse onqano aaho debban mutishe deettes.

Heleganayti too kowass ke defesko hayssanni nam'un citi issipekka ishin hissina lekkendaba uottiza kaasanchasi kaasido diida issi adde giddon bica mala maydda woykko issi kaalle kess bissi shimani beettis.

hayssan tani xellashewaykko biashe diizoy azigikko toho koaase kaasancheti issi maala oykidi biishe weykko himetti shinne iza sintaanikka issi asi diiysa sarotishe dettes

asa naytusi isporte keehi koshshi daba daabufi boole wordizo asi isporte yootanage keehi koshshi daba haysanekka aho demban coda asi ootishe beettees

Hayssan nuuni be'ishe woykko xeelishe dizay aaze giikko toho kuwase ka'ya naati issippe pala lo'iza mayo maizi issippe eqqizaaageti issi nayiya hokiza de'awus.

hayssa nuunni beeshe woykko xeelishe dekize auzidikko zuushon cieramenthi dooddi eqqizay kushe baqishenne nam7amayka kushen eekiza issi addey giddon iqqizi fudhamittes

Hayssa nuuni biishi wuykko xillishi nuusi beettiza ishi aaho toho koase debban cora nayti muykko kaasanchati koaase pugide hayssa nuussi beettos.

hayssa nuuni beeshe weykko xeellishe diizey azebeekko issi aaho denbaani cora keettetu yuushun isporte oottidi weykko babda mentetti biida cora attuma nayti hayssan beettizaage nuuss qoncekko

hayssani issi mitaweykko dara giddon cora asi maadara eqqiza gassintan nam7u nayti maldaya maayidi giddon eqqizanne issi yadde iza kushe oykkidi doku uuttidi haasaysho diizi hayssa meettes

hayssa nuunni beeshi mulko xeellishin hizzu attuma nayti hishi tofo koaasi daminban aakkitaagan hemetti shedettis izaa weykko koaassi donba yuushinka maatinne yuuthides

hayssan nu biteni woykko toopphe giddon dumma dumma isporte dees hayssa nuni beeshe nam7a nayti isippe baadheti idisa nam7a macati doosona izikka xoonanay onakonne xeellettes

Hayssa nuussi beettiza kee hicora gidida naytu garsani nam'u asati dunguza poota qooren qachibi wotta wodidiweykko toho koasyean doonido madala qoorin mottida izi du'itte.

Hayssaninne heliheykko beeshe diizaay azinikko issi keehilo iza zoonne ase karetara diiza qeerkaana undu goomara diiza hayssa beettas.

hayssa nuni beeshe woykko detishe diisa moodey ehido miishi asho suupaydi muxanasi maaddes hayssanikka heedzusu woykko ortu ichashu suwane ashoy urde deeme giddo dize

Hayssa nuni beeshe weykko xeegishe muusse beettiza miishi wole e hido talebiziniyeera go7ettanas go7izanne murshi dumma dumma sile nuna bessanas go7iza weykko go7a inne dummishako

hayssa nuni beyishe woykko xeelishe diza si miish asa naydussi cora woykko daro go7a immizanne wode ihiddu elektroonike miisha izikka bolla baggara nam7u baggan doo7ediso sohoy beettes

hayssa nunni leechi chi shi ootti xeelishe nu si bettiza miishi masare woykko ashi issoo ishoora oletho wode odecho miishanne bootti qase kushen aattiyo miisha gedi qholje

hayssa tan beyashe woykko xeella she giizi azibikko issi maabrati dumma dumma ogin go7ekana si maaddizay ssi moottanne kareta merara giiza miishi issi asa kushen dees

hayssa nuni beshin woykko xeelishin beettiza misside bolla diizay ayse gikko dumma dumma mirara diiza biiretinne qasseka asameyti tamaranashinne xaafanas go7iza miish hayssan beette

Hayssan tani be7ashe woykko xeellashe dizay miishey asaa naatussi daro gou7a immees gaammo woykko arbamincce zoone giddon keehi awi awattees asa nayta daro naagees.

hayssanunne beeshe oykko xeellashe diiza azedikko nam7u issi mana miish asa meetusi daro go7a inbizay hayssades iza sintanka issize omera diiza miish hayssaduse qonkili beettes

Hayssa nunni beeshe wikko xeeleshe numussi beetiza wizeegikko ha'i wodi wodi ehiddu dumma dumma ogen qogole giitettida biishappe nu dorodan dumma dumma ogen go'ettana kodi dummishi bissida qoncisi yooti shidet.

Hayssa nuni beshi oykko xeedishe diza miishi duuna dumma woden moobalen meekko teeppe ye gidi muuni masumuri siyanassi moekko yetta siyanas dar go'a immiza yohoy hayssan karetamerara beettis.

Ha'i wode tele geetetida kardenne safirakome getetida karde giya bollan keehi beetees. gidikkonne tophiya yeletaay ha'i wode nuusi wayissena woykko elle ooththes gidi safri koome go'etishin beetes.

hayssa muyi delisheerekko be ishe diizee aegikko asha naycti haytawunotidi dummadumma hiyeta siyanakke go7ida hiishi meerara karetta gibidi hayssan disekka

hayssa nuunni beeshiwekko seebishe muss beettiza nam7on ommos xufeti ingamzaton xaabeti doosane izikka issoyekile baggara boottani maakrosoft gietettizanne dhaze baggare qassi tiktok giita xuufe hayssa nuuss beettiza

daro wode yalaga nayti yetta siyana giido wode haytta woykko jengusi qohenna mala giidi irifoone hotosuna hayssa noni be ishi mussi dizaykka issi go7a woykko heedzata ziire go7a immiza miishi irifoone kaletides

asa lansosi limma dumma go7a himmana dadedanne daro wode tamara nayti timistikistan godheto issi caafidoba dhayssanas godeto miishi hayssa n wussi qonji beettesko

Haysa nuni biishe woykko xeellishe diisay issiita woykko keehie iza sohekko izanka asa naychin ba walqa wurse dandishin ishi gara diiza kartoni baassi maadan biishe woykko kaantishe deettes.

hayssn nuun beeshe woykko xeelishe duusse beettizay azze giikko makidan woykko ishishi yehotun ogelaganash maaddida aay geetettida woykko alkale geetettida biishe hayssades

Hayssan issi deru qaaxeti uttida dumma dumma merara diiza shuuhoy maabratey iza gibdoora kaanti poo7u nussi immi dibbishay hayssan mussi qunchi beettees.

hayssa nuusi meatiza miisini bolla asi isipe goochchida weegu melena asa milatizada miisi hayssanekka peeqa agidi keetta pittishe dees

Hayssaa nuun be7isshe woykka issi keetta sinttan eqiza wogga makini beettees izikka taani dishwta xeelliyo wode mitta woykko dumma dumma miishe caanana dandda7iza makina siini ggetettizagakko.

hayssa nuussi mitiza nuside bolla issi keitta matanaykko lushon eqqida naytinne issi maxerechi ittiza makinne iza mumeko qasse minti diizay hayssa qomihi deette

Hayssa nuunsi meetiza miziirkko ishi do7adiga kiitta giddo attuma ase gelibi issi naya sintara mikizaara manaasire betera gelida izaara haasayi shu deettes.

Hayssa noni beyishi woykko xilishe noossi beettiza issi ooratta makiniya beettos izakka issi keetta miyan eqqeza sintawuzaabi ersido makini muusse hayssan qonce beettes.

haysanuni beershe woyikko xeeleshe diise aaziudikko issi tooppe oroppile bolla sarora paallishinne izikka haasemili yuudu disha be izi keehi qonciza muusse

issi keehi lo7isa aspalte bollara wogga saykile mikko kareta gididi xoqugi muttida saykile laggi didiza macanne attuma nayti oge bollara issippe maalan wikko salpen laaggi didish beettes

hayssa nuudi beishi woykko xeelishi muusi beetizayn ayfis diikko cora attomabenhe keehi dhoquida shaykile kadeta bolla lo7o baayo woykko isporte maayo maayidi laaggi hodiza dissees

Hayssa nuuni beyishi woykko nussi misilo bolla beettiza issi gal7aketi beettees isa garsanka isse nay issiqonta giddhidi gaar goydi haa syeelebena idees.

Hayssane nuusi beettiza sohoy keeh yashshizanne cora asi oge duunara kaantidi makinappe kiyidi woykko wodhidi diza izanne saloykka hayssan beettes.

hayssa nuussi beettiza xuufe ingilizattonne amaarato duunan xaafattidi isshi keettikka xokani beetteesi isafe gu7era salinne waga jubbuti giiza xuufe beettees

hayssa nussi meechizay azibikko ishi zo7o merare woykko daname tithi uttiza pubphekeetta iza sintanka nam7un qeere nayti eqqidi ka7ishe woykko kushe dentidi ha xeellishe diizaybte

hayssa nuusi beetiza nusi keetti keehi aahonne izikka dumma dumma eqotatu keetta wigga kawo keetta izana dandayees ayssikko keehi juwawokko aaho gidetes

hayssan tani be7ashe diiso issi maara oykkida keetti keehi lo7es isikka katama giddon beettiza keettaka iza miyeen dumma dumma maatinne shuchchikka missees

Hayssa nuni beeshe woykko seelishe mins beettiza heedzdzu kifilesikka assi assi maskoti diizanne keeththikka qass keehi lo"iza bootta meraweykko bootta qalame teetiza keethti ooratta keettakko hayssan diizaage

Hayssan moossi beettiza mishene bolda giiza keetti kihilo7es izikka katama keettha milotiza sohoni soofi maarara diizanne mangatilo7isaagi beettishe hedeettes

Hayssa naani beshe wekko xiillishi dizaa issiki ta giddon cuura asi beettis izikka issu issuada haasa shinni wodaqata kushen immide asasi dimi diizame issi keehi lophisa fish giddo oyde bolla beettes

Issi naawu geetettida durjite kehieretidinne daro gode qashe koobidi tamanne uddufu manara woykko ha hargera ooththizanne ha koobidi asira zeqen geetettiza hargeykka shempora aadhdhizanne qassheka duuna goozana koshshes giisa yo'o

haysamuni qeelishe weykko bi ishe diizo ishshikeetti amarato duunan kondomune geetetti diweykko ingilizaton deesetidassi tammu faresente gidi daaga koworetti immana koshshesi giiza

Hayssabidi be7ishi weykko seelishe diizey aasugekko issike tay seramike geetettiza giishappe keetettizeko biti doohide hiizzupekko dam7o pingi diizay hayssan qonde.

Hayssan nunu beuishe woykko xeellishen beettizay aaze giikko issi yunbburestepe karera diza qasse cora nayti maccay attumi guutti giti hemettiidi hayssan nunu qonccides

Hayssani issi keehi lo7ida cora ciishinne dumma dumma maraara diza dumma qommo ciishi diza sohon issi addey eqqidi haasayidi Des izape guyera zaafeynne indday qassi louiza ciishi Des.

haysana issi keettani cora asi issipekidi dees iza giddonka tamara naytusi sinta aawa gidiza profesora birano nagi hayssanuussi beettesko

hayssa nuusi beettiza timirta keetta nayti wiikko tamare nayti yunoforma maaydi bomba haattan ba kushi nietidi diiza nayti paydoon keehi cora gidisi haasan beettosona

timmirte guttoweekko yalaga naytu qalani tamarana koshenna aysshi giikko cimida aawatikka tamarana laytha irenda timmirte hayssanka cimmidas tamaru shidee

Tamare nayti yunibersita keettappe wursini soo bi ditiza nayti hayssa miites izikka dumma dumma gomma miisha ekenisoo biyo saateni bantamisa asa miisafe dumbe bisidi hayssa diiza nayti qiince

Hayssa nuussi beetizayi azi wiikko ishi keeththa suntani cora nayti maci attuni iqizenni ha keeththa matani mitinne makina diisa hayssan onxisi bessees

issi keeththani cora asi issippe oyye bolla uttidi walaqatan xaafishi woykko paatana fatani tidi diissa izi haysanossi qonjidi beettes woykko mishile hibesse

hayssan diiza burqoro keettay keehi e izanne izaanikka issi monchetti dawekko dumma gallassa giziza qoncesanashi sa7anmikko miigan maata yeggizanne izafe guyera issi adde eqqizi haa xeeli she deeta

haysani keehi gotta gidida nayti ishi sohonni uttidi irizoo medhedi hanidashin issi indo giddon eqala bootta maayo maaydara izasi astamare minatoosuka muunun xelishen

Haysane ish giidi beenna oge mam7an darappe giddoora gite kanti bisafe meetes izakka mihira onikko si ollinki uchchizen hayssan beettish beettes.

Hayssan tani beyashomekko xeelashe dizo isse keehi lo7idi mi7eti utizanne aaho ugi keehi haakkidi deettis iza sintanakka shoqu giida isse debe muss haysan qunci beettishe deettis

hayssa nuusi beetiza misile bolla shene kiy akki uddita asifalete woykko oge beettes isakka buro niigisi diisa hedzdzu makin oge bollanne cora asi beettes

hayssa nuussi meettiza issi ome kiehi giigidibeykko bene giigishedo soho gizeenna ishika nam7o baggara dumma damma qomma mitti dumma damameda deese woyti shedette

Issi wode muune qammida saan do'iza katama karekiti domosishe deettiza katame ki do7es iza bollakka maabarafe poo'oyn coopini beettees

Taani loytta tishi oottada ceeliyiyo wode sitting woykko gede biigida keehi lo7ida ogenne asppaltte makina bananas lo7iza ogey hayssan beettes haga mela ogera makina waayisenna bizees

Hayssa nuuni beeshe keehi lo'isa kadamiya beettos isi giddonka mitti maati pooge keetti qasseka he miti didisa asinne issi karettanne bootta ma gini nam'i beetti.

hayssa nuuni miishe woykko xillishe diishan nuus beetisa azeeydekko ishi aho oge gola moka kaame woykko makini beettise iza bolla uttiza naaamekko heeszduasidees

asanayti issi saappi halasaa baanassi gi higigidi no7i daledi giidis shida oge koshshis hayshanka issi kaami giidisi tidekko galeti diiza kaami haysa beettesete

hayssaniye nuuni xelishin woyikko be'ishe dizay aze gikko issi ayssuze geetettida dumma dumma miisha issi besafe hara bessa efaansi maaddiza makina woyiko kaame gommoy hayssan eqidi beettes

hayssa minni leyshoowekko xeelife diisa aazideekko isiketi diden keedhuti di diisa sohani sintara gizaa kao oosanchati be7ana biiji yiididi zaabeeti hadissanbetis

Hayssa nuuni be'ishe woykko xeelishe beekiza cura asi dumma dumma woga qoncisana dandayda isi biitti mayyo mawida mancanne attuma asi haatta be isheweykko xeelli dibizaageti hayssa nuussi beettes.

Ee hayssa dunni weeshe weyekko sxelishi muussi beettiza nam'u salo melara giiza makini issi mikka kuwa giddo delizi diiza weykko shempid diisa hayssa nussi beettiza hequniseska.

Hayssan taani tishshunta xeellishe taasi beettize nafinikko nam'u maggara diida orata keechchi beettis iza sintonka maati keehi dichi beenna qanta maati beeti shi dittis hayssa muussidete.